Bandeko awa esika tokumi awa nazomona eza ebele sani moko ya kitoko mpenza eza likolo ya mesa, na katikati ya sani oyo naomona mapa bamapa mokoya kitoko mpona kolia namoni pe basafu.

Na esika na komi awa bandeko nazomona pe na misu na ngai eza obele mwa molangi, molangi oyo eza molangi oyo ebima na kati bamafuta penza ya kitoko oyo ya kopakola na nzoto namoni eza molangi moko ya langi ya pembe.

Awa esika na komi na moni eza ebele camion eza camion motuka moko ya monene motuka oyo eza motuka oyo ememaka babiloko ebele na nsima motuka oyo babengaka yango camion na monoko ya lopoto eza motuka moko etelemi ma ebebi pe bapine nango.

na eleko na yali komona awa bandeko oyo eza obele loboko ya motu na loboko motu oyo namoni esimbi ma molangi molangi oyo bimakalakasi masanga oyo ya sukali pesaka moto makasi

Eleko nazomona awa na miso na ngai eza obele tableau, tableau moko monene mpenza tableau oyo eza tableau moko eza n'a langi ya vert epi na se nango eza na ba biloko makolo nango ya rouge boye ya mabende

Na esika na komi awa bandeko naomona eza ebele logo moko ya kitoko logo oyo namoni bakomi pe na ya assirance eza logo moko ya societe oyo esalaka babiloko ya assirance na congo brazza ville.

Esika na komi awa bandeko ya bolingo naomona eza na kati ya eleko moko eza neti babilangabilanga babilanga oyo namoni baloniloni bandunda pe bembeni kuna pe naomona banzete mibale ya monene.

Eloko na omona awa eza obele ba sapatu ba sapatu mibale oyo eza ba sapatu ya mibali eza ba sapatu moko ya langi ya langi ya pembe ya ba sapatu ya kitoko mpenza mpona mibali oyo ya kolata.

Naeloko na yali komona awa na misu na nga bandeko oyo eza ebele ba karton carton ebele ebele ba karton oyo bakomi dorkon titan eza na kati babiloko oyo baliaka eza ba karton ebele mpenza awa na omond dorcon titan.

Na esika nakomi awa bandeko ya bolingo nazomona eza tableau moko boye yakitoko penza na monoko ya lopoto, oyo ba dessinée pe dessiner ba ndako ya matiti penza eza nakati ya tableau oyo.

Bandeko esika Awa bazolakisa na miso eza obele buku moko penza monene eza na kati photo ya Bana mibale bazo bazana kati ya bwato bazo tambwisa bwato.

Eleko nazo mona awa na misu na ngai eza obele bendele, bendele oyo eza bendele ya mboka ya Congo Brazzaville. Bendele oyo na moni eza na ba langi misato, ya ko nani...

Na esika nakomi awa bandeko eza esika batekisaka ba biloko ya ndenge na ndenge esalisaka pona kotonga ndako koza maître, marteau, fungulo ya mayi eza biloko ya ba technicien.

na eloko na oyali komona awala misu na ngai eza mwa base moko monene monene mpenza pe na kati ya base oyo namoni koza biloko oyo ya kolia oyo babengaka concombre eza baconcombre nde eza na kati ya base oyo

Eloko nayali komona awa na misu na nga bandeko eza loboko loboko ya motu moko ya mondele na loboko na ye wana namoni amemi mwa pake moko pake oyo ezalaka na kati babiloko babengi babiki oyo ya kokomela.

Esika na komi awa nazomona bilenge bana bana mibali batelemi awa baokanga bango foto, bana oyo eza oyo bauti kobeta na bango ndembo oyo ya maboko ndembo oyo babengana monoko ya lopoto basketball.

Awa nazomona naza na kati ya balabala epi namoni moto ya pusu aotindika pusu na ye na kati ya pusu wana naomona eza obele ba masanga oyo ya komela ya ba mibali mibale ba na kati ya balabala.

Na esika na komi awa nazomona na miso na ngai eza obele lopango, lopango oyo eza lopango moko monene na lopango oyo naomona obele ba portail moko monene ya langi ya moyindo.

Na esika na komi awa bandeko nazomona eza obele nzungu moko eza liboso na ngai nzungu oyo etundi na kati babilei ya kolia ya kitoko mpenza eza nzungu moko na moni eza na kati babilei ya kolia ya kitoko oyo ezotokota.

Eloko bao lakisa biso awa eza obele bato oyo ba betaka ndembo, bato oyo na moni eza ba mibali oyo ba betaka ndembo ba na kati ya stade ba sepeli mingi ya bato oyo ba betaka ndembo.

Esika na komi awa ba ndeko namoni baolakisa ngai obele makolo ya papa moko afandi, papa oyo alati ba sapatu moko ya kitoko mingi alati ba sapatu ya langi ya pembe pe langi ya moyindo epi papa oyo namoni alati pe ba sosete moko ya kitoko penza.

Ehh nahesika tokomi Awa bandeko nazomona mesa Moko yakitoko lokolo nango nazomona ba pence naba appareil Yaba technicien

Awa esika pe nakomi awa na moni naza na kati ya mwi lupangu moko boye na lupangu oyo na omona ba basin na bakati ya basin wana kozala kati ba bilamba balingi osukola epemeni kuna pe na moni mwa bido mokoya kotia na kati mai.

Esika tokomi awa ba ndeko nazomona likolo ya meza oyo kaza biloko yako tangisa na kelasi eza latte mine eza likolo ya mesa.

Bandeko esika tokomi awa nazomona na misu na ngai eza ebele mashine moko oyo mashine oyo esalisaka mpona konika babiloko ndenge na ndenge ni kaka bakafe enikaka babiloko nene na ndenge nde mashine oyo nazomona ezonika yango.

Esika na komi awa bandeko nazomona bazo lakisa ngai eza na kati ya boutique na boutique oyo namoni koza papa moko afandi na maboko azokoma ba biloko na ye atekisaka awa na kati ya boutique.

Esika nakomi awa nazomona tapis moko likolo nango nazomona sapato ya bana basi eza na langi ya moyindo na kati eza na langi ya pembe.

Na esika tokomi awa bandeko namoni toza obele na kati ya stade, stade oyo nazomona eza obele papa moko aza awa ya boxere, namoni bazolatisa ye mwa ceinture oyo ya ba boxere asilisi kobunda.

Na esika na komi awa, na moni bao lakisa nga obele elamba moko ya kitoko eza awa. Elamba oyo, eza ya langi ya rose. Eza elamba ya basi, eza elamba moko ya kitoko mingi mpenza.

Eloko nazomona awa na misu na ngai eza obele mama moko boye ya mama moko boye namoni eza ondiri aza na mwa mpasi moke mama yango namoni azolela mama yango azwi loboko na ye amikangi misu aomipangusa mai ya misu ya mama moko boye vrema asepele te.

Eleko na yali komona awa namoni eza mwa mesa moko monene sikoyo na mesa oyo namoni etondi ba bilei ndenge na ndenge namoni eza pe bato ba papa, mama na bana na ye bango nyonso bazo sangisa biloko ya kolia

Ba ndeko esika na komi awa nazomona na misu na ngai eza ebele ndako moko mpenza ya kitoko ndako oyo na moni eza ndako eza na balangi mibale eza na langi ya pembe epi na langi pe ya moindo.

bandeko esika na komi awa nazomona na misu na ngai eza bangombangomba pi bangomba oyo ya moli na se yango eza banzete nzete mingi eza asie ya ngomba oyo eza na kati ya mboka moko

Esika tokomi awa ba ndeko namoni eza e obele mama moko mama oyo ya mama moko alati na ye bubu na ye epi alati pe na mwa ka mwa sacoche na ye ya muke epi mama oyo na moni azoseka na ye asepeli mingi.

na esika na komi awa bandeko nazomona koza mwa mesa moko monene pena epe na mesa na monene na moniza bapapa minei ya bakonzi bazosala mwi réignon baza liboso na babuku na bango bazokoma na kati

Na esika tokomi awa lisusu bandeko wana omona na misu na ngai baolakisa ngai eza obele basapate mibale ya bana basi eza basapate oyo babengaka na monoko ya lopoto eza batalon dame eza basapate moko mpenza boe ya kitoko mingi evrema ya kitoko pene.

Na eloko nazomona awa bandeko na ngai eza eloko oyo babengaka yango armoire na monoko ya lopoto, eza armoire moko mpenza ya kitoko mingi, basi oyo batongi yango na mabaya eza armoire ya kitoko kaba.

Esika namoni awa nazomona balakisi ngai eza obele oyo babengaka na monoko ya lopoto tableau moko ya monene

Esika tomoni awa bandeko nazomona eza obele eloko batiya na matoi batongi yango na bamaputa

eloko na omona awa na miso na ngai eza na se eza eloko oyo ebengami na monoko ya lopoto eza mine mahine oyo eza mashine oyo babengaka groupe electrogene eza mashine oyo ya kosalisa mpona kopesa courint electrique

Eh ba ndeko na esika na komi awa nazomona eza na kati ya ndako moko na kati ya sale, na sale oyo nazomona eza obele ba papa moko bazobina ba papa oyo pe balati babilamba obele ya pembe pembe na ba chapeau na yango ya pembe.

Na esika na komi awa na moni eza obele esika ba papa mibale bafandi . Ba papa oyo na moni baza ba mikonzi ya mboka . Moko eza mokonzi ya mboka ya Congo Brazaville, mosusu eza papa oyo ya Union Africane .

Esika tokomi awa nazomona na miso na ngai bandeko saani eza nakati misuni, mbisi tomate biloko balambi yango kitoko.

Eloko na omona na miso na nga awa eza obele buku moko ya monene mpenza ya buku moko ya kitoko mpona kotanga na buku oyo namonii koza na kati foto ya mwa ndeke moko boye ya pembe eza awa.

babandeko esika na komi awa nazomona na miso na ngai awa eza ebele nzete oyo balobaka nzete ya makemba epembe nango pe naomona koza makemba ma mpenza ya monene oyo ekoli deja ya kitoko

Esika na komi awa bandekonaomona awa koza banani banzete nzete ya mbila mingi mpenza na kati ya zamba oyo napi awa na pembeni pe namoni na se ya matiti awa koza pe bambila moko ya kotela ya kitoko mpenza.

bandeko esika tokomi awa nazomona na misu na ngai eza ebele na kati ya bilanga moko boye e na bilanga oyo namoni koza biloko moko bambuma moko ya kolia ya kitoko bambuma oyo eza ebele ba citron

Sika tokomi awa bandeko na moni eza esika moko koza bakite ebele mpenza maba eza esika moko mpenza kitoko place oyo eza ebele place babengaka na reston bar ya place a kolia pe ya komela masanga ndene na ndenge place a kosepelisa.

eloko na moni awa baolakisanga na miso na nga bandeko oyo eza ebele logo eza logo moko bakomi fnw paris epi na katikati na yango koza mwa bendela ya mboka congo braserville eza logo moko ya mboka congo braserville

bandeko eleko na omona awa na miso na ngai ebendela oyo eza ebele bendela ya mboka oyo babengaka burundi eza bendelam ya mboka oyo ebengami

Na ba ndeko esika nakomi awa na omona eza obele papa moko boye papa oyo alati semise ya bozinga alati pe pantalon ya moindo papa oyo afandi plase moko boye koza bato ebele ba olanda aopesa bango liloba.

Na esika na komi awa nazo mona na miso na ngai ba ndeko, eza obele eloko oyo ba bengaka na monoko ya lingana oyo eko mona yango ba bengi yango ligorodo. Ligorodo oyo na moni e mati na mwa nzete moko boye .

Bandeko esika nakomi awa pe namoni na liboso na nga awa, nomona obele ndako moko ya molai epi liboso ya ndako wana namoni koza mwa mwinda moko ya balabala, eza ndako moko mpenza yango pe ya kitoko mingi.

Eleko nayali komona awa na biso na ngai na mone eza obele mwana mwasi moko boyea telemi awa liboso na ngai mwana-mwasi oyo bakangi ye pe basuki moko ya kitoko ya molai nsima na ye pe ye na omona eza bamatiti moko.

eloko na zomona awa na misu na nga bandeko eza ebele logo eza logo moko monene logo oyo eza logo moko ya langi ya roge na monoko ya lopoto eza logo bakomi ma kofie eza mpona babiloko ya bacafe

Bandeko esika nakomi awa nazomona awa bazo lakisa ngai eza obele mesa moko boye eza mesa ya moindo mais nalikolo ya mesa oyo namoni babiloko oyo babengaka farine balingi balamba bamikate

esika na komi awa bandeko nazomona eza na mwa terrein moko boye terrein oyo babetaka ndembo oyo ya maboko babengi eza vole na moni bandeko bazobeta yango awa

Bandeko esika na komi awa nazomona na miso na ngai bandeko eza obele bato bazobeta ndembo ya maboko eza ba mibali misato na omona awa bazobeta na bango ba ndembo oyo ya maboko oyo balobaka Basketball.

esika tokomi awa bandeko nazomona baolakisa ngai ebele mwa logo oyo eza logo moko mpenza ya monene eza logo oyo ya babiloko babengaka yango ba prinler eza ya biloko oyo baliaka ezalaka na kitoko mingi

Kasi esika tokomi awa nazo mona eza obele na kati ya espace ya esika ba tekisaka ba biloko oyo ba bengaka ba biloko ya papeterie. Na mona ba carton moko etondi ba bic, ba misusu etondi ba late, awa eza na kati ya papeterie.

Eloko nazomona awa na misu na nga bandeko eza obele obele ba sapatu mibale eza ba sapatu ya bana mibali eza awa na se eza ba sapatu oyo babengaka na monoko ya lopoto eza obele ba ketch

Eleko na yali ko mona awa ba ndeko eza obele eloko oyo ba bengaka miroire mais miroire yango na monoko ya lopoto, mais mirore yango batongi na kati ba biloko oyo e bimaka na maputa oyo ya basi, eza eloko moko penza ya kitoko mingi .

Na esika na komi awa bandeko na omona eza ebele bilei moko eza na kati ya sani ya bilei moko ya kitoko mingi, naomona ekoza likayabo awa ya kokalinga epi pembeni kuna naomona eza ebele pondu moko ya kitoko.

Eloko na omona awa na miso na ngai na omona mwasani moko eza likolo ya mesa episani oyo na moni etondi na kati babiloko ya kolia babiloko oyo babengaka yango eza ebele bamikate eza bamikate moko ya kitoko mpenza oyo ya kolia.

Awa esika na komi awa nazo mona liboso na ngai eza mwa nzete moko monene. Epui nsima yango kuna nao mona eza obele ndako moko ndako ya etage eza kuna. Epui liboso ya ndako wana nao mona eza obele mutuka moko etelemi kuna ya lange ya pembe.

sika na komi lisusu awa bandeko namoni naza na kati ya kelasi me kelasi namoni ekozaba na kelasi bazotanga na kelasi oyo namoni eza na molili mingi batie mwinda te kelasi oyo namoni eza na kati mwinda te baza na kati ya molili

bandeko esika na komi awa namoni bazolakisa ngai eza obele moko ya kitoko mingi ndako oyo namoni bakomi hotel de l'aéroport eza hotel moko mpenza eza pembeni ya aéroport ya mboko ya congo brazavire

Na esika na komi awa bandeko nazomona eya esika moko boye namoni mesa mesa oyo etondi na kati bapilipili ya ndenge na ndenge ya balangi na balangi kozwa bapilipili oyoya rouge bapilipili ya ver bapilipili pe oyo ya malala.

Na esika to komi awa lisusu na moni bazo lakisa ngai eza obele likolo ya mesa moko . Na likolo ya mesa oyo na moni koza mwa caoutchou mwa sachet eza na kati sabuni oyo ya ko sukola bilamba ba bengaka na monoko ya lopoto omo. Eza omo oyo ba bengaka pawa détergent .

Esika tokomi awa na miso na ngai nazomona obele place moko boye eza likolo ya mesa mais na likolo ya mesa wana na mona mwa nyama moko ezo tambola likolo ya mesa nyama oyo ba bengaka na monoko ya lopoto eza arraigne.

bandeko na esika na komi awa nazomona eza ebele esika oyo batekisaka babiloko ya ba mashine nazomona pe liboso na nga awa eza onere campiuta eza likolo ya mesa pe yango baotekisa

Esika oyo tokomi, nazo mona bazo lakisa nga awa eza nzela. Nao mona nzela ya lokalo llboso na ngai. Epui kote kuna pe, nazo mona eza mwa ndako moko monene, monene mpenza. Eya ndako ya polise. Liboso na yango, namoni bato batondi.

Ba ndeko awa esika na komi namoni bazo lakisa nga na misu nanga oyo eza na kati ya wenze wenze oyo ba bengaka yango na monoko ya lopoto eza ebele butique butique oyo namoni baotekisa ba biloko ndenge na ndenge ba mafuta yako pakola ba saboni yako pakola pe ba parfum.

Liloko nayali komona awa bandeko oyo eza ebele motuka moko namoni motuka oyo ya motuka ya marke ya bavoitire epipemeni kuna nsima nango na omona mwa nzete mwa baboye ya molai epi kuna pe namoni mwa ndako moko monene.

Esika nakomi awa bandeko ba bolingo namoni mwana mwasi ya kitoko alati na mutu naye mubunda alati pe robe ya mayi ya pondu afandi na kiti libanda.

Eh na esika tokomi awa lisusu ba ndeko naomona obele na miso na ngai eza bato misato ba fandi awa namoni motu moko ya papa moko afandi na katikati na bango epi na mama mosusu aza na pembeni likolo na bango mpe na omona eza foto ya nkoi papa oyo efo ezala aza mokonzi ya mboka.

eloko nazomona awa bandeko eza obele buku eza buku moko ya bana ya kotanga ya koyekola monoko ya anglie eza buku moko mpenza ya kitoko mpenza mpona koyekola anglie

Awape eloko na moni bazolakisa ngai Awa eza bendele moko ya kitoko eza na ba langi misatu ,eza bendele moko ya mboka mopaya

Awa, esika na komi awa bandeko, nazomona na kantier kati ya terrain. Terrain oyo eza terrain oyo babetaka ndembo ya makolo. Na kati nango pe na moni ba jouer bazo beta ndembo oyo ya makolo.

Esika na komi awa nazo mona misu na ngai eza obele na kati ya place balobaka na papeterie, eza esika oyo ba tekisaka ba buku ba tekisaka ba cahier ea place moko ba tekisaka biloko ya mingi mingi mpona kotanga ou bien mpona kokoma.

Eloko oyo nazomona awa na miso na ngai eza obele buku eza buku moko ya kitoko mingi. Na buku oyo namoni koza obele bana mibale bafandi na liboso na bango koza pe papa mosusu afandi na liboso, te liboso na bango aotangisa baka.

Eleko nazo mona awa, eloko nazo Mona Awa ba ndeko eza obele molangi moko epi na mwa bidon mosusu pembeni na kati ya biloko oyo eza biloko eza na kati mayi oyo ya komela.

Esika nakomi awa eza nakati ya zamba nazomona matiti ya ndenge na ndenge likolo ya ba nzete namoni nyama moko epumbwaka na likolo nde eza likolo ya nzete oyo.

Foto oyo kitoko na miso, ba mama mibale batelemi nakati ya lopango bazo seka, moko alati boubou, musu alati robe ya mulayi bango mibali balati langi ya mozinga.

Na esika na komi awa lisusu ba ndeko na moni bazo lakisa nga obele na mabele awa na moni koza maboko mibale, maboko oyo eza obele ya motu oyo asalaka ba biloko ya mayi, na monoko ya lopoto ba bengaka bango ba plombier na moni asimbi mwa tuyau azo bongisa yango awa.

Na liboso na nga awa bandeko na omona eza obele papa moko mosusu awa aosala ba sport na likolo alati na tolo na ye alati elamba te alati pe coupe coupe ya langi ya langi ya bleu na monoko ya lopoto.

Na esika tokomi lisusu awa namoni bazo lakisa ngai eza obele ba kopo ebele ya langi ya mosaka, ba kopo oyo eza na kati ba biloko songolo songolo oyo ya kolia.

Namoni awa na miso na ngai eza obele pake moko boye pake openza kitoko pe na kati ya pake oyo kozana kati pakisi ya malaria pi likolo na ango na moni pe ekwamwa ngungi moko eza awa.

Awa naomona na misu na ngai bao lakisanga obele eloko moko babengi logo logo oyo na moni eza ya langi ya motane pe langi ya moyindo pe langi ya pembe eza logo moko bakomi na kati yango.

Na esika tokomi lisusu awa ba ndeko namoni eza obele na mboka moko boye monene pena, na mboka yango nao mona ba nzete-nzete mingi namoni pe bala bala moko eleki likolo ya ba ndako.

Na , Esika na komi awa lisusu bandeko nazomona eza mwa buku, moko buku moko mpena ya kitoko mingi mpona kotanga ! buku oyo bakomi na kati wapiti " L'œil sur la nature" , eza buku moko pena ya kitoko mpona kotanga .

Eloko na yali komona awa eza obele ba buku, ba buku misato mpena ya kitoko mingi. Ba buku oyo na moni bakomi na kati doc l'okavango, eza ya buku ya kitoko.

na esika na komi awa bandeko na omona eza ebele loboko ya motu pe motu oyo aza na babiloko oyo balatisi eza basinga oyo ya loboko bna monoko ya lopoto babe yango bagurmete mibale alati na loboko na ye

Eloko esika na komi awa bandeko eza na esika oyo ba bengaka eza obele esika ba tekisaka ba biloko ya ba livere ndenge na ndenge koza ba papeterie epi ba biloko oyo bato basalaka mpona kokoma koza ba bic na koya bakaye koa ba biloko ndenge na ndenge.

Eleko naomona awa baolakisa ngai eza obele mwa pake moko boye pake oyo eza na kati ba kisi ya komela pake oyo namoni bakomi hyprofen 100 eza kisi moko soki obeli mokongo bien obeli mutu omeli yango obiki na yo directe.

Awa namoni toza na kati ya bala bala, me na bala bala oyo na moni eza obele motuka moko mpenza ya kitoko mingi eya motuka ya langi ya moyindo motuka oyo ba bengaka yango eza obele jeep na monoko ya lopoto.

Awa namona eloko naomona awa na miso na nga bao lakisaga ba lakisinga mwa moto moko moto oyo eza moto oyo ememaka biloko ndenge na ndenge, na sima pe ya moto oyo naomona obele ba nzete nzete ya mingi.

Eleko nayali komona awa na misu na ngai namoni ba ndeko eza eleko oyo ba lobaka na monoko ya mangala eza manzanza, sikoyo na likolo ya linzanza oyo nazomona koza ka mwa ndeke moko kaomata likolo ya manzanza.

Eloko nazomona awa bandeko babolingo eza obele bakopo nakati eza ba mafuta ya kopakola eza ya kitoko penza

Na esika na komi lisusu awa bandeko naomona na na kati ya ndako moko ya monene na ndako oyo na moni eza ebele bapapa ya mikonzi bafandi na bakiti moko ya kitoko, baosala eloko oyo babengaka na monoko ya lopoto baosala mwi reinon.

Eloko bao lakisa nga awa heure oyo naomona na miso nanga awa nazomona eza ebele ba sapatu mibale ya mibale eza na se awa likolo ya mwa tapi eza ba sapatu ya langi ya pembe.

Ba ndeko ya bolingo eloko nazo mona awa na misu na ngai eza obele bendela, eza bendela moko ya kitoko mingi eza bendela oyo eza na ba langi misato epi eya bendela ya mboka mopaya.

na esika oyo tokomi bandeko naomona eza mwa lupange mawa peza kitoko ya lupang mwa monene ya lupango likolo kuna naomona babiloko oyo babengaka basinga wana kanga moigi epi liboso ya lupango oyo naomona pe bafololo ebele ya ndenge na ndenge

Esika na komi awa, nazo mona bana, nazo mona ba papa naba mama ba tondi awa. Epui, na nsima na bango na moni eza nde ba bendele, ba bendele ya union africaine. Ba oyo, eza obele ba mikonzi ya mboka ndenge na ndenge.

Esika na komi hawa naomona bilili na nga awa eza ebele buku, buku moko mpenza ya kitoko na buku oyo namoni koza obele foto ya Martin Luther King oyo azalaki americain Martin Luthter King.

Bandeko esika pe na komi awa nazo mona naza obele naomona likolo ya mesa moko ya pembe, likolo ya mesa oyo sikoyo nazo mona eza na kati mwa tangawisi namoni pe pembeni ba citron ba kati kati epi pembeni pe kuna namoni mwa kopo moko eza na kati jus.

Na esika tokomi awa na moni toza obele na kati ya zamba, na zamba oyo nao mona mwa nzete mwa moke awa eza liboso na ngai likolo ya nzete wana naomona mwa puku ya zamba ezo tambola.

Awa tozali komona mituka mibale etelemi bazali bongo ko pangusa yango esika basukolaka mituka. Eza na langi ya pondu na mwa pembe.

Esika na komi awa nazo mona na miso na ngai eza obele mwa chargeur moko awa, epui na chargeur oyo nao mona pe mwa bic na pembeni awa eloko oyo eza biloko ya ko salisa mpona ko charger ba telephone.

esika na komi awa bandeko na omona eza bakopo moko mitano bakopo moko ya kitoko mpenza mena kati ya bakopo oyo namoni koza na kati banguba oyo ya konika mbiza na kati ya bakopo oyo

na esika na komi awa nazomona bazolakisa ngaa na miso na ngai eza ebele place moko koza bamwi fololo ebele epi na kati ya bafololo wana namoni koza pe mwa eza mwinda oyo ya kopela na kati ya bafololo wana

Esika tokomi awa nazomona bazo lakisa nga na miso na nga awa eza obele ba papa, bafandi na se ba papa oyo ba lati ba bilamba oyo ya mboka ba papa yango eza ondire baza obele ba nganga kisi.

Na esika na komi awa a baolakisa ngai eza ebele na kati ya ndako, na ndako oyo balobi eza na kati ya chambre place ya kolalela nazomona mwa mbeto moko mpenza pe ya kitoko na mbeto oyo pe naomona baorée na yango ya chambre moko ya kitoko.

Awa esika na komi awa naomona papa moko ya mondele papa oyo na nsima na ye naomona koza bendele ya mboka na ye epi liboso ya papa oyo naomona osala mwa discours koamwa microfone liboso na ye aopesa bato discour.

Ba ndeko eleko mosusu na zali ko mona awa ba ndeko ya bolingo nazo mona loboko, loboko oyo esimbi eloko e bengami masala, e simbi nkopo ya masanga oyo ya sukal na moni pe kuna papa mosusu ye pe a simbi kopo mosusu .

Esika nakomi awa bandeko namoni bazo lakisa ngai mutuka ya munene ya langi ya pembe ba bengaka yango land cruiser.

Na esika pe to komi awa na moni bazo lakisa ngai eza obele papa moko pe a alati bilamba moko ya kitoko eza bilamba oyo ba tongi yango na maputa et puis papa yango na moni a sepeli penza azo seka awa .

Na esika na komi awa ba ndeko nao mona eza obele bana mike mibale ya mibali, ba telemi ba telemi awa bazo solola bango nyonso balati ba biloko ba bengi ba coupe.

Na ésika tokomi awa ba ndeko namoni eza na kati ya ékala . Ékala oyo eza ésika oyo batékisaka ba masanga songolo songolo mais likolo ya méssa oyo nazomona mwa kopo ya masanga namoni pe mwa bouteille moko molangi eza nakati mayi ya komela.

Bandeko esika tokomi awa nazomona bana kelasi baza na mutu nabango oyo alakisaka bango azo pesa bango mibeko ya kelasi.

Eloko na komi awa na omona na misu na ngai eza obele buku eza buku moko monene mpona kotanga na buku oyo namoni pe koza foto ya motu ya papa moko amisimbi na matama.

Eloko , na omona na miso na nga awa ! bandeko eza obele loboko , eza loboko ya motu epi loboko oyo ! namoni eza likolo ya lititi moko ya langi ya mayi ya pondu .

Eloko nazomona awa ba ndeko na ngai, namoni bazolakisa loboko ya mutu esimbi milangi

Awa na miso nangai bandeko eza ba papa moko na ba maman mibale puis Mwana moko na katikati ba oya KO kanga bango photo eza Bana ya kilasi.

Esika tokomi awa bandeko ya bolingo naomona eza esika moko ya kitoko mpenza na omona liboso na ngai bakiti misato ya kitoko babongisi na kati ya banzete nzete ya mike mike epi liboso pe namoni mwa mesa moko boye likolo ya mesa wana naomona eza babele mwa fololo.

Ndeko eleko na jali komona awa na misu na ngai eza esika moko na moni koza ba kiti moko ya kitoko ba kiti mpenza kitoko, nao mona pe ba mesa esika oyo eza esika oyo ba bengaka eza na kati ya ndaku ya restaurant bar.

Sika na komi susu awa namoni baolakisa na bandeko eza ebele babilangi misato bamilangi oyo eza na kati ya boutique baotekisa yango bamilangi oyo na kati na yango eza biloko babengi jure eza bamasanga oyo ya sokale baotekisa.

Na esika na komi awa pe na moni eza ba papa misato, ba papa yango ba telemi bazo kanga bango foto. Moko ya kati kati pe namoni azo lakisa biso mwa buku na ye oyo bawuti kopesa ye wana eza papa misato.

Eloko nayali komona awa ba ndeko eza obele mwa armoire moko monene. Na monoko ya lopoto armoire oyo namoni eza na ba langi mibale, eza na langi ya pembe, mpe langi ya mosaka na kati kati nango.

Awa bandeko esika na komi awa nazomona eza ebele bileyi moko mpenza kitoko mingi mpenza na kati ya sani namoni koza na kati bandunda ndunda oyo basangisi na kati likayabo pembeni pe na omona pilipidi moko ya langi ya pondu ya kitoko mpenza

Eloko nayali komona awa bandeko, eza obele ba sapatu mibale nde nazo mona awa eza na se. Eza basapatu oyo babengi basapatu ya keche. Eza basapatu mibale ya sika mpenza, ya kitoko mingi ! Batie awa na se.

Esika to komi awa nazomona na miso na nga bandeko eza obele na kati ya wenze, na wenze oyo namoni kozamwa mesa moko monene epi pembeni likolo ya mesa wana namoni baotikisa fufu oyo ya kolamba.

Na esika na komi awa bandeko, nazo mona, nazo mona naza na esika oyo babetaka ndembo ya makolo. Sikoyo na liboso na ngai, nazo mona obele mwana moko boye pe abetaka ndembo oyo ya makolo na kati ya terrain oyo.

Na eleko na mona awa na miso na ngai eza obele ba papa lolenge na lolenge, ba papa oyo bafandi na kati ya ndako eza ba papa minei bafandi awa na kati ya ndako oyo.

Esika tokomi awa bandeko nazomona eza ebele na butu na butu na moni molili mpenza epi kuna na ngambu naomona moyi ezokende epi naomona pe papa moko eotambola na pembeni ya balabala oyo me eza na ngongo ya butu

Eloko nayali komona lisusu awa bandeko oyo eza ebele mwa balabala me balabala oyo eza balabala ya mabele sikoyo pembeni ya balabala wana naomona pe lopango moko ya monene na kati ya lopango yango naomona pe ndako.

Na esika na komi awa ba ndeko naomona obele bana, bana mike ya kelasi bana ebele me bana oyo namoni na maboko na bango bamemi ba buku na bango oyo ya kelasi eza bana ebele ya kelasi nde nazomona awa.

Bandeko esika tokomi awa na moni bazolakisa nga na miso na ngai eza ebele bapake mibale, bapake oyo eza bapake ezalaka na kati biloko oyo babengaka ti oyo ya komela, eza ti moko mpena ya kitoko mingi mpona komela eza na kati yapaket oyo.

Ba ndeko eloko nazo mona awa na misu na ngai eza obele ndako moko penza ya kitoko mingi, eza ndako moko kitoko penza eza ndako moko ya etage na monoko ya lopoto ndako yango eza ndaku ya langi ya pembe pe moyindo eza ndako moko penza ya kitoko .

Oyo bandeko na esika na komi awa bandeko ,na ngai naomona na miso na ngai eza buku moko ya kitoko buku oyo eza mpona kotangisa batu monoko ya anglais ya anglais namoni , foto oyo eza na kati bana misato baza na kati ya buku oyo.

Esika na komi lisusu awa bandeko nazomona eza loboko ya mutu oyo na moni esimbi esimbi bambuma moko mpenza kitoko eza bambuma moko oyo ya basukali babele na monoko ya lopoto eza ebele ba frase eza ba fraise moko menano ebeli bien te.

Ba ndeko esika nakomi pe awa nazo mona na misu na ngai eza obele ndako, sikoyo nsima nango na liboso ya ndako wana namoni eza papa moko boye azo tambola alati mwa chapeau papa yango amatisi likolo moko na likolo.

Esika na komi ,awa nazo mona na misu na ngai ! eza obele mwa buku moko boye oyo bakomi, j'apprends le math eza buku moko mpena ya kitoko mingi mpona koyekola eloko ya mathématique.

Esika na komi awa bandeko nazomona eza lbele pano publisete mosusu moko ya monene mpenza pano oyo namoni eza na kati foto ya bamama mibale moko amemi moninga na ye na mokongo.

Eh Awa namoni eza na mwa bala bala mabele, epi pembeni awa na moni eza obele ba mama moko mibale bao tambola bamemi mpe biloko na mokongo. Epi pembeni na bango kuna nao mona pe ba zamba zamba, ba nzete ebele.

Esika na to komi susu awa na moni eza na katikati ya lopango moko monene penza lopango oyo na moni na eza na kati ba ndako pembeni na pembeni ba ndako ya langi ya pembe pe moyindo, eza lopango moko penza ya kitoko ya monene penza ya on dirait ya place oyo ba yekolaka bana kelasi .

Na esika na komi awa naomonana miso na nga bandeko balakisi ngai lbapapa ebele batelemi kuna epi papa mosusu moko atelemi liboso na bango eopesa bango mibeko eza ya papa ebele.

Na esika nakomi awa ba ndeko nazomona liboso na ngai eza mwa be ndela moko penza ya mboka ya kitoko penza, ya be ndela oyo eza na ba langi mibale eza na mwa langi ya pembe epi na kati kati na yango namoni koza eloko oyo ba bengaka nyota yango pe eza na kati kati ya bendela oyo.

Awa mesa oyo bangeko naomona eza ba mbuma moko ya kitoko penza oyo ya koliya nazomona ba maracuja, safu na biloko penza yakoliya eza Awa likolo ya mesa.

Na esika na komi awa bandeko nazomona koza mesa moko monene me likolo ya mesa wana nazomona eza babiloko oyo babengaka eza basinga oyoya balataka na kingu eza basinga oyo ya ba artiste basalaka na maboko na bango.

Na esika tokomi Awa bandeko ya bolingi eza balabala nakuti namini esa moto esa tukutuku ezo tambila kuna

Eloko na omona awa eza obele ba biloko oyo ba salaki ba bongisaki na ba mazanza, ba biloko oyo ezalaka mingi mingi na kati ya cuisine eza biloko oyo ba bongisaka yango na manzanza...

Bandeko esika na komi awa eza esika moko mpenza ya kitoko mingi ya kitoko mingi nazomona ba nzete, nzete ya kitoko kuna pembeni pe na omona mwa bwato moke oyo babengaka orbor na monoko ya lopoto epi pembeni kuna na omona eza ebale moko monene mingi.

Na esika to komi lisusu awa ba ndeko nazo mona naza na kati ya balabala nazo mona bato ébélé bazo tambola, bana basi bana mibali pembeni, pe na balabala oyo nazo mona mwa bendela et puis kuna na sima bendela wana nazo mona obele nzete moko ya monene .

Esika nakomi awa nazomona na miso na ngai ba ndeko eza esika ba bengaka na monoko ya lopoto papeterie batekisa ba buku, bics na biloko ya ndenge na ndenge

Biloko nazomona awa na misu nanga bandeko eza ebele mama moko atelemi awa mama yango bakangi ye suki oyo ya ba meches pe pembeni ya mama yango nazomona eza na bana mibale baza pembeni na ye.

Esika na komi awa ba ndeko na moni naza na kati ya lopangu moko boye pe na kati ya lopangu oyo na moni koza mwa fololo oyo ba lona yango na kati ya lopangu oyo .

Na esika tokomi awa bandeko nazomona eza na kati ya stade moko ya monene stade oyo eza place ba betaka ndembo oyo ya mokolo na kati ya stade yango namoni pe koza na kati ba joueur ebele balingi babeta ndembo ya makolo.

Esika tokomi awa pe bandeko namoni bazolakisa ngai eza ebele basapate mibale, eza basapato moko ya kitoko basapato oyo babengaka yango na monoko ya lopoto eza ebele ba keche, eza bakeche moko mibale eza na se pe ya kitoko mingi.

Na esika tokomi awa bandeko nazomona eza obele place moko koza ba matiti mingi epi likolo wana na moni pe koza mwa motuka moko ya double cabine motuka oyo eza ya langi ya bonzinga liboso ya motuka wana nazomona obele ndako.

Esika to komi awa na moni ba lakisi nga na miso na ngai eza obele ba papa moko ba telemi awa na kati ya sala ba papa oyo ba bengaka bango eza aobele ba juge eza ba papa ya ba juje nde ba telemi awa liboso.

Na esika tokomi, awa bandeko namoni na esika oyo batekisaka, ba biloko ya ndenge na ndenge ,Namoni colle Oyo Bana basalisaka na kelasi na pembeni ba ekomeli.

Awa na omona na misu na ngai eza ebele na balabala oyo namoni kozamwa motuka moko ya camia motuka wana eza yalangi ya mai ya pondu eza motuka moko esalaka bapibisite ya babiloko ebele.

Eloko nazomona bazolakisanga awa na miso na ngai eza ebele lokolo moko ya sapatu mpi sapate oyo namoni eza sapate moko mpenza esi ekomi ya moniato eza sapatu moko eza lisusu ya sika te.

Eloko nazomona Esika Oyo badeko Ezra place Moko yakitoko mingi Nazo mona bakonzi ya ndege na ndege

Na esika na komi lisusu awa nazomona eza obele ndako moko mpenza ya molai mingi ndako moko ya molai mingi, oyo ndako oyo eza hondiré eza isine liboso na ngo pe na zomona eza mwa eloko babengaka pelouze liboso ya ndako wana.

Na esika tokomi lisusu awa bandeko, nazo mona eza obele mama moko aza awa. Mama oyo, na moni pe apesi biso mokongo. Azo lakisa biso obele motu na ye, azo lakisa biso neti bauti kobongisa ye suki na ye.

Na eloko nakomi awa na omonana misonana awa eza bapapa misato batelemi awa na katikati ya papa oyo namoni koza obelemi papa ya president mboka ya mokonzi ya mboka ya congo brazaville assongiso.

Eloko na yali komona awa ba ndeko na moni eza na kati ya zamba monene, namoni na zamba ngo kwa papa moko boye asimbi masini oyo ya ko kata ba nzete. Azo kata na ye ba nzete na kati ya zamba oyo.

Na moni naza na kati ya balabala na balabala oyo nazomona ebele motuka moko boye motuka oyo eza motuka moko ya langi ya moindo ne motuka mo mpenza y kitoko mingi mpenza eya marche.

Awa esika na komi awa nazomona akti naza na kati ya motuka eza motuka moko ya monene motuka oyo babengaka yango na monoko ya lopoto eza na kati ya bis naomona bakiti na yango mpenza eza nanu ya sika mpenza.

Esika na komi awa na moni naza na mwa balabala na balabala oyo na omona koza motuka moko pemeni ya balabala yango pui motuka oyo eza alangi ya pondu epe na likolo na yango eza alangi ya pembe.

Eloko nazomona awa bandeko nazomona eza obele Restaurant namoni likolo ya mesa bilei ebele namoni bamisuni bamisuni ya soso eza babilo ebele ya ndenge na ndege

Na eleko na moni awa ba ndeko na moni eza obele obele bana mibale, bana mibale oyo balati ba bilamba oyo ba lobaka na monoko ya lopoto ba vareuses ya obele bana oyo ba betaka ndembo ya makolo eza bana mibale oyo nao mona awa.

Kasi esika tokomi awa nao mona eza obele mwa lokolo moko ya sapatu moko kaka. Sapatu oyo eza na ba langi mibale eza langi ya moyindo, pe na langi ya pembe, eza lokolo moko ya sapatu ya basi.

bandeko eloko na omona awa na miso na nai ezabeleya bendela bendela ya mboka moko mopaya eza bendela moko eza na balangi ebele epi eza obele bendela moko ya kitoko mpenza

Na esika na komi awa na moni bazolakisa ngai eza ebele, bakisi eza bakisi oyo babengaka na monoko ya lopoto eza obele ba comprime eza bacomprime nde nazomona awa na miso na ngai.

Esika na komi awa nao mona eza obele ba paquet, ba paquet oyo eza na kati ya place ba tekisaka yango eza ba paquet oyo ezala na kati eloko ba bengaka ti ya komela eza ba paquet mineyi.

Esika tokomi awa bandeko nazomona eza ebele lisusu na balabala na balabala naomona na ngambu kuna eza motuka moko eza ebele ya bapolisi epi liboso ya motuka wana namoni motu moko azoleka liboso nango nsima motu ya polisi wana namoni etondi na kati bapolisi.

Eloko na yali komona awa ba ndeko na ngai eza obele na moni ba papa misato bien minei ba telemi awa, ba papa oyo balati ba bilamba oyo ba bengaka na monoko ya lopoto uniforme ba papa oyo baza obele ba policier pe ba telemi awa liboso na ngai.

Awa bandeko namoni biloko moko mpenza kolia kitoko mingi na omona sani moko awa likolo ya sani oyo na omona eza nde ba maboke ba bileyi oyo babengaka yango maboke eza ba mbisi na kati ou bien ba misuni eza bileyi moko kitoko mpenza.

Na esika na komi awa na liboso na ngai nazomona eza obele mibali mibale ya ba fille na moni eza obele place bazosala ba publicite ya societe oyo babengaka Airtel ya Congo Brazzaville.

Awa nazomona na kome na esika moko esika yango eza na mwa zamba na zamba oyo naomona bamatiti mpenza ebele ebele eza na kati ya zamba oyo me na katikate ya bamatiti wana nazomona mwa nzela ya makolo eleki na kati.

Na esika na komi lisusu awa bandeko namoni eza na mesa moko ya molayi ya monene me mesa oyo etondi biloko ya kolia kaka na omona ba misuni, na omona ba firte, na omona loso moko ya kitoko na omona pe pondu eza biloko moko ya kitoko.

na esika na komi awa lisusu bandeko ya bolingo na moni eza ebele na mwa balabala moko monene mpenza sikoyo na balabala oyo namoni koza na kati motuka oyo babengaka mercedes binz eza oyo ya camion eotambola na kati ya balabala oyo.

Na esika na komi awa bandeko na omona baolakisa ngai eza moteure moko boye, na monoko ya lopoto eza motere ya mutuka motere moko mpenza ya monene, pe eza naa motere ya sika mpenza na omona awa na miso na ngai ya motere ebele ya motuka.

Esika na komi awa bandeko naza ebele na kati ya cuizine cuizine eza esika oyo balambelaka na kati ba biloko ya kolia naomona awa koza mwa pisiniere mpe na bakopo na basane.

Na esika na komi awa ba ndeko nazo mona naza na kati ya ndako. Kati ndaku oyo nazo mona ba mikonzi mibale, mokonzi moko ya mwasi, pe mokonzi mosusu ya mobali, bango mibale bazo pesana mbote .

Awa esika tokomi bandeko namoni obele esika babengaka eza na wenze place moko batekisa ba biloko ndenge na ndenge namoni babengaka na monoko ya lopoto super marché.

Bala bala oyo naomona ba moto ba moto ebele penza ezo tambola na bala bala oyo epi likolo ya bala bala oyo naomona eza pancarte moko ya monene ya pancarte ya ba piblicite.

Eloko nazo mona awa na misu na ngai eza obele paquet, mais paquet oyo namoni eza paquet na kati koza na kati kisi ya komela eza kisi moko ya malaria philomether plus.

Nazomona awa na misu na ngai eza bobele logo eza logo ya pays ya mboka, ya congo braszaville bakomi na kati di dikongo eza mwa logo moko eza na balangi ekeseni ebele.

na elekolayali komona awa namoni baolakisa ngai eza obele mwa mbalabala moko ya mabele pe na mbalabala wana naomona koza mwa motuka moko boye ya kolere ya ma ya pundu epi pemene yango namoni pe koyaba ndako ndako na balopango nkambo mosusu naomona eza banzete

Na esika nakomi awa bandeko eza obele buku moko ya kitoko penza nde nazomona awa

Na esika to komi awa bandeko eza esika moko basalaka bakendeka koluka mai na moni bakomi esika oyo vorage doportable eza esika oyo basalaka mai ya kitoko oyo ya komela

Bandeko Awa pe nazomona na miso nangai balakisi ngai obele ba buku ,eza ba buku kitoko Yako tanga ,ya Bana Mike bakomi Okapi.

Na esika tokomi awa bandeko ya bolingo na omona toza na katikati ya zamba zamba moko mpenza ya monene sikoyo na se awa na matiti koza matiti moko kokauka namoni koza mwa nyama moko ewe ya zamba nyama oyo eza ndima oyo babengaka lou na monoko ya lopoto.

Na esika tokomi lisusu awa bandeko nazomona eza obele esika moko na se me na se oyo na moni eza ebele. babiloko babengaa basapato ya basi me ya kitoko eza mpe sika na moni eza basapatu moko eza na langi ya moino eza baisapatu mwoya kitoko mpenza.

Eloko nazomona awa ba ndeko place na komi nazomona mwa nzela moko ya mabele ya monene, epi pembeni kuna ya nzela kuna naomona ba mwa matiti moko boye epi pembeni ya matiti wana namoni eza ebele ndako moko ya monene eza neti ya eglize.

Lokola namoni bazo lakisa nga awa ba ndeko na moni tokomi na kati ya bureau, na bureau oyo namoni bato bazo sala mosala na bango epi namoni liboso na bango baza na ba computa na monoko ya lopoto bazo sala mosala.

Na esika na komi awa bandeko nazomona eza obele naza na kati ya zamba epi awa na moni eza ba nyama moko boye ya zamba bao lakisanga awa eza ba nyama oyo ba bengaka yango ba mokomboso oyo nazomona awa eza mokomboso mibale.

Eleko nazomona awa na misu na ma bandeko eza lobele ba bileyi moko ya kitoko nazomona awa basafu likolo pe na katikati ya ba safu oyo na moni eza mwa mbisi moko ya kitoko est puis na ba matungulu pembeni.

Eloko nazomona awa na miso na ngai eza obele bendela eza bendela ya mboka ya mboka mopaya moko ya bendela moko ya kitoko bendela oyo eza bendela ya ba langi misato ekeseni penza ya kitoko mingi.

Eloko nazalikomona lisusu Awa bazolakisa ngai bandeko eza buku moko ya kitoko bakomi mon cahier de mathématiques esalisa ka Bana kotanga cours ya mathématique.

Eloko na omona awa na misu na ngai eza ebele na mona carton moko boye awa eya carton moko ezana kati ikisi bakisi oyo eza obele akomprime na monoko ya lopoto.

Awa na mesa bandeko na omona na miso na ngai eza obele ba biloko oyo bamemaka na kelasi, na omona koza mwa bag mwa sacoch awa naomona pe bike, naomona pe mwa sizo naomona pe mwa pake mosusu eza na kati ba crayon.

Ba ndeko na esika na komi awa nazo mona na misu na ngai eza ba bilei moko ya kitoko, na moni awa koza sani moko etondi na kati ya misuni epi pembeni kuna nao mona likolo ya matiti koza kwanga epi mwa pili pili ea biloko moko ya kitoko penza.

Kasi awa ba lakisi biso bendela, bendela oyo eza na ba langi mingi ekeseni. Eza langi ya pembe, langi ya motane, langi pe ya bonzenga, eza bendela ya mboka moko mopaya.

Eloko nazali komona awa eza mabanga ébélé, pe liboso nazali komona ndaku ya étage

Esiika nakomi awa bandeko naomona na misu na ngai eza obele ndako moko ya etage ndako moko mpenza ya monene mingi ndako oyo namoni eza ndako ya etage pe ya balangi ekeseni pembeni yango namoni mpe koza mwa pancarte moko ya mtn.

Na eleko na zali ko mona awa ba ndeko eza obele ba buku misatu, Ba buku oyo eza ba buku oyo ya bana kelasi ya moke ba tangaka, na kati na moni bakomi special farces, eza bande dessinée ya bana mike, ya bana oyo ya ko tanga na kelasi .

esika na komi lisusu awa bandeko nazomona naza na kati ya mwa kelasi kelasi oyo babengaka na monoko ya lopoto eza ebele na ecole maternel eza placi bana ya mike mike batangaka kelasi na mwana kozwa bana bafandi na se bazolia pe

Eloko nayali komona lisusu awa eza obele mwa buku moko ya kotanga kitoko ya bana-kelasi. Buku yango namoni bakomi histoire vrai namoni koza mwa foto ya batu misato, papa moko asimbi mwana na ye na maboko. Mema ye na kelasi, mususu pe atelemi kuna pembeni na bala bala.

Kuna pe nao mona na misu na ngai eza obele na kati ya stade moko monene, nao mona kuna mpe ba beti ya ndembo mingi ba telemi kuna nao mona mpe ba kiti awa pembeni na ngai eza na kati ya stade.

Esika na komi awa bandeko naomona eza ebele eloko moboye ya kolia kitoko mpenza eloko oyo babengaka yango na monoko ya lopoto concombre eza eloko moboye mpona kolia mpenza epesi apeti mingi ekumo n yango concombre.

Elloko nali komona awa bandeko eza obele ba papa mibale batelemi awa pembeni na bango mpe eza ba mama mosusu batelemi epi na se namoni koza mama mosusu afukami liboso ya papa oyo.

Esika to komi awa bandeko na ngai, nazo mona eza obele ba papa. Ba papa minei ba fandi awa. Ba papa yango mpe, ba lati ba bilamba ya kokokana. Eza ba papa oyo ya ba sportif.

eleko na omona awa na miso na ngai bandeko nazomona bamatiti ya ndenge na ndenge epi liboso na ngai mpe namoni eza mwa eeme eza nzete mwo ya monene na likolo ya nzete wana namoni koza mwa nyama moko abengaka na monoko ya lopoto mwatitible ezomata na nzete wana

eloko na omona awa na misu na na bandeko ya bolimo eza ebele bapoto bapoto oyo eza ya bana mike oyo bauti kokanga bango sukmi na kati ya samo

bandeko esika tokomi awa nazomona na misu na ngai eza obelemwa balabala moko ya mabele epi liboso ya balabala wana nazomona mwa lopango moko ya monene ya kitoko eza pe na portai ya moindo na katikate ya lopango wana pe nomona mwendaku moka ya kitoko

Eloko na omona awa toza na kati ya bala bala moko monene, me na kati ya bala bala yango na moni eza obele ba soda ou bien ba mbila bao tambola na kati ya bala bala oyo.

Oyo ezali bongo ba mbuma ya langi ya pondu na motane, ba mbuma ngo, na lopoto babengi yango raisin ezalaka elengi na munoko pe vitamine.

Esika na komi awa ba ndeko naomona eza obele logo moko ya monene me logo oyo na moni eza na ba langi mingi ekeseni eza ba langi ya pembe eza ba langi ya moindo eza langi ya mayi ya pundu eza logo moko ya kitoko.

Eloko na zali ko mona awa ba ndeko eza obele ba papa mibale oyo ba salaka sport ya makofi . Sport oyo babengaka yango na monoko ya lopoto box . Eza ba papa mibale, moko a lati ba bilamba ya motane, mosusu pe a lati ba bilamba ya bozenga na pembe .

Na esika na ko lisusu awa namoni eza obele loboko ya motu loboko ya motu oyo esimbi mwa molangi moko molangi oyo ya plastique ba bengaka yango gourde molangi oyo eza ya langi ya langi ya bonzena eza molangi moko ba bengaka yango gourde oyo ya bana ya kelasi.

Naeleko na omoni awa eza plase moo boye na omona likolo ya mesa oyo eza eleko moko libende moko boye oyo esalisaka mpona kosala bamosala ndenge na ndenge mingimingi esalisaka mpona bato oyo basalaka mosala ya mai babengaa bango ba plombier.

Esika tokomi awa, ezali bongo na kati ya bilanga, na bilanga yango oyo tomoni nzete ya safu

Esika nakomi Awa bandeko na omona ba papa ebele baza awa puis liboso ya papa wana nazomona ebele mutuka oya ya transport oyo babenga minibus eza mutuka ya langi ya pondu nase puis likolo eza na langi yapembe puis ngambo kuna nazo Mona ndako ya étage.

Na eleko na omona awa eza ebele carton carton oyo eza carton moko boye ya kise epi carton oyo na moni eza carton moko boye ya langi ya pembe epi ekomami na langi ya mai ya pondo eza carton imalikati tit ya rome

Sika na komi awa bandeko nazomona eza obele ndako moko ya monene mingi sikoyo na ndako oyo namoni koza mwa porte moko boye ya métallique.

Ba ndeko esika to komi awa na moni eza na ntango ya butu me place na nga liboso na nga awa namoni eza mwa papa moko a lati mwa cupe ya motane na mwa tricot moyindo azo sala na sport oyo ya ko tombola ba mabende

Awa na moni eza na esika oyo ba lobaka na kati ya ekala et puis na moni awa eza mwa mesa moko boye, likolo ya mesa yango na moni eza mwa kopo, na kati ya kopo wana eza ba masanga oyo ya sukali .

a esika na komi awa bandeko nazomona na mabele eza obelekamwa nyama moko boye eza awa na mabele eotambola eza nyama moko boye ya langi ya motane eza nyama moko mpenza ya mabe.

Na esika na komi awa ba ndeko nazo mona eza mwa balabala balabala moko ya mabele. Na kati ya balabala oyo nazo mona eza obele papa moko boye aza na moto. Na moto na ye sima pe amemi mwa kikapu moko ya pembe pe moindo eza na kati ya biloko.

Ba ndeko awa pe na moni naza na kati ya mboka moko boye mais na se ya mboka oyo na moni eza ba nyama moko eza na se na mabele, nyama oyo ba bengaka yango na monoko ya lopoto eza obele crocodile oyo eza awa .

Ebandeko esika lisusu na komi awa esika oyo babengaka na monoko ya lopoto babengaka eza nde na boutique ya cosmétique sikona boutique cosmétique oyo eza esika oyo batekisaka bamafuta ya ndenge na ndenge oyo ya kopakola na nzoto.

Na eleko nayali komona awa nazomona eza mwa nzela moko ya mabele, sikoyo pembeni ya nzela wana mabele nazomona eza mwa ndako moko ya kala, epuis ndako wana na moni likolo nango koza mwa atene parabolique.

na esika tokomi awa na omona eza ebele bapapa mibale eza papa moko boye ya moindo liboso na ye peekwa papa ya modele bapesani mbote bango nyonso na moni basepeli mingi vrema eza papa mibale ya i

Esika na komi awa namoni na zolakisa nga eza na kati ya mwa zamba moko monene epi na zamba oyo namoni koza banzete nzete ya ndenge na ndenge epi na nzete moko namoni koza mwana ya nyoka mikangi na nzete oyo.

Awa nazomona na miso na ngai bandeko eza ebele epai oyo batekisaka babiloko ya babuku babiloko ya kokoma lango omona awa koza ba crayon koza ba kae koza biloko ebele.

esika na komi lisusu awa namoni bazolakisa ngai eloko oyo bato balingaka koniata yango mpona batambusa yango oyo babengaka yango pusupusu to velo ya muke, oyo batelemaka likolo na Yango oniati pe ememi yo liboso.